Niriba n gbibi valga ka wuɣi bɛ jaanbona ni bɛ lebihi zuɣusaa bɛ zuɣuri ko n yirina ti zala bɛ luɣuli zuɣu ka laati zaya m miriba.

Palli zuɣu ka kobiaɣu doya ka saɣari be kom maa ni Loori ʒee zami ka doo za di nyaanga yiya bela palli maa noli ka niriba be di puuni do'so bari moto chɛni ha ka niriba be o tooni m be o nyaanga.

Gbiɣindaa n doya o dola mɔɣuni ka niriba be loori ni niriba maa yino ʒila loori maa nyee zuɣu ka niriba anahi mi be loori maa puuni loori maa nyaanga koba nima pa mi ka tihi zibgi gili ba dakuma gba lahi dola gbiɣinli maa nyaanga.

Paɣa n ʒi daani ka mali o nyɛ pobrigu o tooni ka toofi nima pa teebuli zuɣu Sheba zala o kpaŋ ha n nyaɣi baagi ka Sheba mi be o nyaanga n chena loori piɛlli be la o nyaanga n tabi yili sheli.

Niriba mbe daani bɛ koharila alibasa nima kamantoosi nima ka gbambihi ayi za tiŋa paɣaba anahi ʒimi ka bia za bɛ sani n zaŋ o nuu n pa bɛ teebuli zuɣu.

Paliʒiaɣu zuɣu ka paɣa ʒi tahali ka gaɣa be dinni ka o chɛna shɛba zami n toori konkireti m pari palli maa zuɣu bɛ gbibla soobuli nima ka bɛ shɛba piri muɣuri.

Laakumi nima m piɛ taba chena ka niriba ʒi bɛ zuɣu niriba maa sheba cheni la tiŋa n vori laakumi nima maa bɛ nobila bantabsi dezeti puuni ka bɛ be ka zoli du zuɣusaa ha ŋun be bɛ nyaanga maa nyaɣala baaji.

Niriba n kpɛmpali tipa ka do'so goli tipa maa luɣuli gaɣa ni kuɣusi ni taabo nima bela tipa maa ni laati pooli nima garila bɛ zuɣusaa ka tihi ni mori be bɛ nyaanga.

Yili girin n zaya di zala politanki tooni ka moontia zaya ka daadama za moontia maa gbinni n wari waa ban wari waa maa nyɛla bihi ka ka piri nyingo kɔriti ka zaŋ tampiɛla lo bɛ shɛhini.

Doo n zaŋ jaŋa n niŋ mia ni ka paɣa za o nyaanga yuuna do'so zala tani nyaanga n yuuna ka tabi dikpini ka bihi gba laɣasi n gba tabi dikpini n yuuni doo maa.

Duu puuni ka dufeya do tiŋa ka teebuli zaya pileeti tamla teebuli maa zuɣu ka filaawa nima tam di zuɣu kuɣusi beni ka dufeya pa di zuɣu duu maa takoriti yoomi.

loori nima ata n-chana bɛ chanila palli gbunni ka niriba zaya polin' paɣa gbubi la foon ka teegi o nuhi ayi ka paɣ' so za o tooni n-zaŋ o nuu tabi o sheei paɣ' so zala polin' paɣa maa luɣili zuɣu ka bɔbi bɔb' piɛlli

Alapilee piɛli n zaya ka niriba za di luɣuli ni niriba maa so dabmi m mali bini piriti so naba ni Alapilee maa loŋni koba nima domi ka goon'dozim be Alapilee maa tooni.

Kaba sabinli ka niriba gili li niriba maa yela nɛma piɛla bi bɛla n ye nɛma sabila ka bi shɛba ti katayua n lim bi maŋa yiya gili la kaba maa ka do so zi bini shaɣu o zuɣu ni.

Duu puuni ka teebuli kpulli za di sunsuuni kapu nima tamla di zuɣu ka buku nima gba paya kuɣusi beni ka tani pa kuɣu maa zuɣu duu maa puuni nyɛla gilaasi ka tiivi tabi dikpini ka woduropi zaya ka buku nima shɛb dini.

Kom n-doya ka niriba be di duli bɛ wari wahi ka shɛba mi ŋmɛri dala bɛ zaa yela neen'yini gbaai yihi yino ka bɛ pili zipili waɣila kali wahi ka bɛ wari maa.

Niriba n ʒia zaɣa kura mini bihi n ʒia maa ka gurila bɛ naba ka Loori sabinli za bɛ nyaanga loori sabinli maa tooni banzaya maa pam yela niɛn piɛla ka yuuni tooni na.

Kom puuni ka ŋarima biɛni ka niriba be ŋarima maa puuni ka Sheba be kom maa kpaŋa dabba ni paɣaba dabba maa yino nyaɣala bia ka paɣa za o luɣuli zuɣu.

Niriba n zoo chana bɛ chani maa ka bia so sirigirila boɣulini bɛ yela niɛn sabla niɛn piɛla niɛn dibaa tihi bela bɛ tooni ka bɛ tam mori zuɣu chena.

Ziliji naba zuɣu ka kurugu din mali nyina di nabapolo tamya ka niriba tam di zuɣu niriba maa shɛba wuɣila filaaki zuɣusaa ka shɛba mi wuɣi bɛ nuhi zuɣusaa ka so zaŋ o nuu m pɔbi o ninni.

Kuliga ni ka yili piɛlli din waɣa zaya ka niriba bɛ kɔm maa nangban kpaŋa shɛba ʒila teebuli zuɣu ka kapu nima ni ŋmana ka di tam bi teebuli maa zuɣu filaawa nim zala bi nyaanga ka kpakpa tia lan za bi nyaanga.

Tihi n zibgi ka laati pooli gari di sunsuuni binpiɛl shɛli zaya ka mali koba nima ka bindira be di puuni ka paɣasaribila zaya n nyaɣi baagi filaawa nima zala paɣa maa nyaanga.

duu puuni ka buku nim shɛbi shɛbi taabo nim ni teebuli zuɣu ka kamɛra paya ka kompiuta ni foon ni buku nima ka kuɣu ʒɛ n miri teebuli maa teebuli maa zuɣu ka bi zaŋ liiga pa

Niriba anu n zaya ka yino ti yino nuu ka so zaŋ woluɣu mpa o puli zuɣu kuɣusi zala bɛ nyaanga ka kom be gaɣani n tam teebuli zuɣu

Niriba n wari waa ka so chinchin konkoba ka bobi bob yinsi bɛ wuɣila bɛ nuhi zuɣusaa ka shɛba ʒi bɛ tooni n zaŋ bɛ nuu pa bɛ gbalipina zuɣu ka yuuni ba.

Kuri waɣinli n zaya ka niriba be di puuni niriba maa shɛba nyaɣala baagi nima ka shɛba zaŋ bɛ nuu pa taba zuɣu bɛ nyaanga yili kara waɣala m beni ka sagbaŋ ku.

Mori m biɛni ka jansi n ti pahi paɣasaribila n zaya paɣasaribila maa dabla tiŋa ka jaŋyino tabi o zuɣu jaŋ banbala nima maa tamla o gbali zuɣu ka jaŋso mii chɛna kpɛri moɣuni.

Kpikpal tihi ni kodu tihi m beni ka di tooni na kom yiri zuɣusaa lurina ka niriba guura n kpɛri kom maa puuni Sheba zala kom maa kpaŋ na n zaŋ bɛ nuhi pa taba zuɣu ka bihi ayi zaŋ bɛ nuu tiriti kom maa.

Yili kurili din nyɛ tambu buyi ka bia ʒi di dunolini ka nachimbila chɛni o sani shɛba zila yilimaa luɣuli zuɣu yiya lahi bela lala yili kurili maa nyaanga ka tihi mini jirambisa nima be di nyaanga.

Moɣuni Kuligini ka wobri laɣim n ti nyuri kom wob'shɛba bela Kuliga maa duli ka shɛba mi siɣi za kom ni ka niriba ata ʒi di kuɣu zuɣu n yuuni ba niriba ata maa pilila woluri.

Duu puuni din dukpuna nyɛ zaɣa piɛlli ka fotonima tabi dukpina maa ka diɣi gba tabiya goro bela duumaani goro maa mali beesiti piɛlli ka dufeya pa di zuɣu

Tihi vari n tee yina ka yili zaya ka shɛba piɛ foolii bihi ni zaɣa kura bɛ ʒila adiila nima ka sona pa di zuɣu bɛ so ʒila tahali.

Duupuuni ka kuɣusi ayi zaya teebuli zala di sunsuuni ka tahapɔŋ pa teebuli maa zuɣu kuriti zami baɣali ka kuriti maa nyaanga filaawa tihi beni.

Niriba pam n chena ka bɛ pili zipila ka kurigu goola za bɛ nyaanga tihi ni mori zala bɛ nyaanga ka dikpini kurili za bɛ nyaanga niriba maa zaa pobla nye'pobrisi.

Niriba n chana ka do'so ye liiga ʒaɣu ka zaŋ o nuu labisi o nyaanga ka paɣa so mi zaŋ woluɣu pili o zuɣu ni m be do'so nyaanga doo maa zaŋla baagi niŋ o bɔɣu puuni.

tia gbinni ka paɣaba mini dabba zaya paɣaba maa ʒila baagi nima ka paɣa so ye niɛn piɛlli n ʒi tiŋa ban ʒi baagi nima maa so zaŋla o nuu pa o puli zuɣu ka do'so za o tooni ka zaŋ o nuu n tabi o shee n diri o fiila.

Kuliga ni ka bɛ me yili piɛlli waɣinli ka me kodoriko Kuliga maa ni ka zaŋ kuɣa n biɛ Kuliga maa mini duli maa mori ni tihi bela kuliga maa duli kpakpa tihi.

Tipa nima n zaya ka tankpaɣu be dinni ka askavata zaya n toori tankpaɣu n lera shɛba bela tipa loɣu puuni kuriti bela tipa loɣu maani.

Niriba pam mbe kobiɛɣuni ka so gbibi dalbila n tɛri kobiɛɣu maa so gbibilla jangbee n za kobiɛɣu maa ni ka paɣa so zaya m mali bini n tiri do'so tihi bela bɛ nyaanga ka bɛ ti takawiya nima ka ʒi di gbinni.

kootu ni ka niriba ʒeya bɛ ʒiya maa ka niriba ayi zami bɛ teebuli nima zuɣu bukunima ni pɛn nima ni baaji nima pa ya ka so zaŋ o nuhi shabi taba n-zaŋ pa o duɣini ka bɛ zaŋ Amerika fuulaaki n-yeli dukpuni.

Dabba ayi n dabiya ka yino pili zipil piɛli ka kuriti be bɛ nyaanga ni bɛ kuɣa ni Loori piɛli zala bɛ nyaanga ka tihi za bɛ nyaanga laati pooli nima.

Niriba chɛnila palli zuɣu ka ŋun be tooni maa yino m mali dɔɣu n tiriti o kpee ka bɛ shɛba wuɣi tana zuɣusaa yilipiɛlli zala palli maa luɣuli zuɣu.

Niriba m-pili zupiliti ka so ʒiya ka shɛba mi zaya ban zaya maa yino tiritila ban ʒiya maa ka kuriti pe n-gili ba ka bin' ʒee za ŋun ʒiya maa nyaaŋa

Kuligi ni ka ŋarima ayi biɛni niraba biɛla ŋarima maa ni ka piɛri ayi gba biɛni tihi zibigila kuligi maa puuni ban bɛ dinni maa bi yɛ niɛma

Kuligini ka yiya za dinni ka yiya lahi ko n gilili kuliga maa duli zoli m be ni yiya maa kala nima bela tabni di shɛŋa malila chɛmsi ʒehi ka shɛŋa mali chɛmsi piɛla ka yili waɣila waɣala pahi.

Niraba pam n yɛ kali niɛma n yɛ nyingokoriti ka ʒi ʒiya n chɛni palli zuɣu ka paɣa so mii bɛ palli nangbani kpaŋa n ʒɛ loori gbuni tihi ʒɛla yiya shɛli din biɛni maa nyaanga

Ashibti puuni ka niriba zaya n zaŋ nyɛpɔbrisi pɔbi ka ye niɛn yinsi pirintin mashini zala nimaani ka kurigu din nyɛ zaɣa kpilli gba zaya ka dikpini maa nyɛ girin.

Paɣa m be duduhiguni n chimdi nimdi silinda benimi ka duɣu tam di zuɣu gaɣa dozim zami tabi dukpini ka ŋmambuɣubili tam boɣati zuɣu paɣa maa zuɣusaa ŋmana ni taha n tamya ka boɣati za o tooni.

Paɣaba ayi n ʒia tori saɣim nyuli bela tahali ni n za bɛ luɣuli zuɣu ka buhi ayi be bɛ nyaanga ni noo yili dundoŋ ni ka bɛ ʒia yili maa pentila girin ka di chemsi nyɛ zaɣa kura.

Bihi n ʒiya wari waa ka yino gbibi zuli bɛni ka o zaŋ chinchina gɔbi bihi ayi za bɛ nyaanga ka tihi zala bɛ nyaanga bɛ warila waa maa mori zuɣu ka yino bi piri namda.

Paɣaba n laɣim ka so zaŋ takari gbaŋ n niŋdi gbambila ni gbambila maa liŋ nyɛla zaɣa vakahali paɣaba maa so wuɣila o nuu ka mirisira n yuuni ŋun mali takara n niŋdi gbambila maa ni maa.

Paɣaba mini dabba n ʒiya ka paɣa so zaŋ ŋmambuɣubila n kpa o noli ka ŋun baɣi o maa kpa ninkpara ninkurigu zala pooli daɣu gbini n yuuni paɣa so ŋun nyuri kom maa ka nachin so pili zipilgu m mirigi o nina n yuuni ŋun nyuri kom maa.

Wɔbkara ayi n chɛna ka niriba be loori puuni n kpa ninkpariti tihi zala bɛ nyaanga k. mɔri be bɛ tooni wɔbri maa yino mɔɣu gbabla o nyee.

Yili n lu ka niriba tam yili din lu maa zuɣu ka bɛ shɛba yela niɛn ʒehi ka bɛ shɛba mi ye niɛn sabla tooni ha ya shaŋa zami ka bi lu ka kuriti sansa lala ya maa ni.

duu puuni ka teebuli nim biɛni jiŋlaa mini pilɛt nima ni kapu nima tamla teebuli maa zuɣu fulaawa biɛla logorigu ni ha n ʒɛya tabi dikpuni ka kuɣu ʒɛya fulaawa nim lahi tamla teebuli zuɣu n ti pahi kurugu piɛɣu

Dabba noli n zaya ka shɛba vili bantabsi shɛba pilila zipila niriba anahi dabla tiŋa bɛ zaa yrla niɛn piɛla bɛ nyaanga kuriwaɣala beni ka bɛ yino tam taabo zuɣu.

Niriba pam n zaya be pɛla foli so zami n zaŋ o nuu pa gbambili zuɣu kadi tam teebuli zuɣu ka boɣasi waɣali za o nuzaa polo shɛb ʒila goon waɣinli zuɣu ka do piɛ o nubil n tirita shɛbi zɛla tiŋa n kpuɣi bi nuhi.

Yobunsi ni kɔri yobunsi maa aiɣila kom ni n nyura ka kparibuhi gba bɛ kom ni tihi zala bi yɛanga vakuma mini vamaha kom maa nyɛla ko biɛɣu.

Duu puuni ka niriba be bɛ pam ʒimi ka niriba ayi zaya ban zaya maa yino teegi la o nuu ka buku nima pa teebuli ʒee zuɣu ka o kpa ninkpara ban mi ʒiya maa shɛba dihirila bɛ fooni nima.

Bɛ ʒila dukarili puuni ka shɛba gbibi buku niriba ayobu ʒila bɛ tooni m miri dikpina dikpina maa zuɣu tiivi kara ayi tabmi bɛ yino zaŋla o nuu bɔbi o ninni.

Loori waɣinli ka kuriti pa di zuɣusaa niriba bela loori maa puuni ka shɛba goli loori maa nyaanga loori maa tamla palli zuɣu n kpɛri ya puuni nyimsa tia zala yiya maa puuni.